Mmarima nsia wɔ dan bi so. Dan no nso yɛ kɔkɔɔ. Wɔtete solar panels ho. Ebi gyina solar panel no so. Wɔhyehyɛ reflector green. Ebi hyɛ kyɛ yellow.

Nkurofoɔ anum bi ɛwɔ dan bi mu. Baako akotow ɛna baako ɛte hwilkyɛɛ mu. Baako ɛhyɛ ataareɛ fitaa, ɛna ɔbɔ wɔkye. Baako ɛde adeɛ abɔ ne tiri mu.

Nkɔla mmiɛnsa bi egyina hɔ. Papa bi ɛte wɔn nkyɛn. Papa no hyɛ ataareɛ blu. Bɔd bi wɔhɔ a ɛyɛ griin, y'atwerɛ so H2O. Yadrɔdrɔ nneɛma ɛwɔ bɔd ne so.

Mmayewa nnan gyina hɔ. Wɔresere. Baako hyɛ atareɛ blue. Ɔde ne nsa akata n'ano. Mmienu hyɛ ntoma atare. Wɔkita kyɛnse. Aduane nketenkete bi gu kyɛnse no mu.

Nnipa bebree te hɔ nom. Nnuane bebree si wɔn anim. Akwadaa bi de aduane bi hyɛ papa no anum. Papa no hyɛ spectacles. Papa no abɔdwesɛ ɛyɛ ketekete.

Nkonnwa bebree sisi dan ne mu, nkanea bobɔ dan ne soro, shelf si nkonnwa no akyi, adeɛ gu pono so wɔ dan ne mu glass bebree wɔ dan n’akyi.

Nkwadaa bebree gyina hɔ, bronin bi nso gyina wɔn nkyɛn, wasɔ akwadaa bi nsa. Akwadaa baako hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, baako nso hyɛ ataadeɛ blue. Aberanteɛ bi gyina hɔ a ɔhyɛ ataadeɛ tuntum. Roofing sheet bi wɔ hɔ a yɛatwerɛ so dream.

Nkurɔfoɔ bi resa, wɔfura kente, kɔnmuadeɛ da wɔn kɔn mu, wɔresere. Bronin bi gyina akyire ɛresere, kɔnmuadeɛ da ne kɔn mu. Maame bi te akonnwa bi so, wɔrehwɛ wɔn a wɔresa no.

Akwadaa bi te pono bi ho. Ɔhyɛ atadeɛ tuntum. Ɔyɛ Buronin. Ne tirinwi bebree. Adeɛ green bi da pono no so. Ɔkita machines a ɔde redi agorɔ.

Amanfoɔ bebree wɔ dan bi mu. Ebi hyehyɛ ntareɛ fitaa. Nkonnwa brown sisi dan no mu. Ebi hyehyɛ kyɛ, ebi hyɛ atareɛ kɔkɔɔ, ɛnna ebi hyɛ atareɛ blue.

Obi kita kyineɛ na ɔhyɛ aseɛ, wɔhyehyɛ kyɛ fitaa, wɔhyɛ ataare a kɔkɔɔ wɔm, fitaa wɔm na green nso wɔm. Wɔrebɔ trumpet.

Nkwadaa bebree gyina hɔnom, bi akatakata wɔn ani. Baako de ne nsa ato ne bo so. Wɔgyina dua ase, fie bi wɔmpeentiiɛ wɔ hɔnom, metre bɔ fie ne ho. Pono no a ɛbɔ fie no ho no abue.

Amanfoɔ bi ɛsa. Ɔmo hyehyɛ ataareɛ yɛlo. Ebi de adeɛ abɔ wɔn ti. Kente ɛwɔ wɔn akyi. Ebi bɔ atweneɛ. Ebi apagya pagya wɔn nan. Ebi hyɛ singlɛt tumtum.

Amanfoɔ bebree gyinagyina hɔ. Ebi gyinagyina ebi akyi. Baako kita homa a ɔde rehyɛ adaka bi mu. Adaka no ti yɛ green. Adaka baako si nkyɛn a ne ti yɛ kɔkɔɔ.

Borɔde kɔkɔɔ wɔ ayowa no mu. Ayowa no yɛ tuntum. Nkosua mmienu gu ne nkyɛn, pɛɛ nso gu nkyɛn. Kontomire frɔeɛ nso gu nkyɛn. ℇnam wɔ frɔeɛ no mu. Nkosua no wɔ aduane no mfimfini.

ℇhyɛn bebiree wɔ dwa no mu. Ebi yɛ yellow, ebi yɛ kɔkɔɔ ɛna ebi yɛ fitaa. Amanfoɔ bebiree renantenante. Akyinniiɛ bebiree nso wɔ hɔ. ℇdan tententen bi nso wɔ hɔ.

Mmayewa bebree tete tete pɔnkɔ so. Mmoa beberee nso nenam wɔn nkyɛn. Ɛbide adeɛ abɔ wɔn ti, ɛbi nso renante wɔ fam. Mmoa no bi soso nnneɛma wɔ wɔn so.

Amamfoɔ bebree tete mpɔnkɔ so, bi nso nenam hɔ, mmoa bebree nenam wɔn nkyɛn, nneɛma bebree sisi mmoa no akyi, bi de nneɛma akatakata wɔn anim, bi nso de adeɛ abobɔ wɔn ti.

Mmeranteɛ mmienu kita tuo. Baako te hɔ, ɛna baako gyina hɔ. Wɔhyɛ apata bi ase. Baako hyɛ kyɛ. Ɔhyɛ atadeɛ green ne nika kɔkɔɔ. Baako nso hyɛ atadeɛ green, ɛna ɔhyɛ asraafoɔ atadeɛ wɔ soro.

Amanfoɔ bebree ɛhyehyɛ ntaareɛ fitaa. Wɔn mo de adeɛ blu ahyehyɛ wɔn nsa. Ɔmo twe adeɛ bi akɔ. Ɔmo de adeɛ abɔ ɔmo hwene. Nnua bebree ɛwɔ hɔ. Ɛdan bi nso si wɔn akyi.

Amanfoɔ bi gyinagyina laptop anim. Laptops mmienu na ɛgu hɔ. Baako kyɛ atareɛ kɔkɔɔ, ɛnna ɔde ne nsa rekyerɛ laptop no so. Obi nsa wɔ laptop no so. Baako hyɛ atareɛ tuntum a ɔrehwɛ laptop no so.

Amanfoɔ bebree ɛwɔ wiemhyɛn mu. Ɛhyɛn ne mu ɛyɛ fitaa, ebi tete hɔ ɛna ebi so egyina hɔ. Ebi hyɛ ataareɛ fitaa ɛne ɛkyɛ fitaa, obi ɛhyɛ spɛtakels. Baako egyina hɔ a ɔhyɛ reflɛta grin.

Mmarima bebree gyinagyina hɔ, bi de adeɛ abobɔ wɔn ti, bi nhyɛ ntaadeɛ, bi de kɔnmuadeɛ abɔ wɔn kɔn mu. Wɔhyɛ mpaboa wɔ wɔn nan ase. Obi de adeɛ fitaa abɔ ne mu, bi nso de adeɛ kɔkɔɔ abɔ ne mu.

Mmarima nnan gyina gyina dadeɛ bi so. Nnadeɛ ne bi nso wɔ wɔn akyi, nnadeɛ no yɛ yellow. Mmarima ne bi hyɛ kyɛ blue, mmienu de wɔn nan asi dadeɛ ne bi so.

Mmaayaa bebiree gyina hɔ. Wɔhyɛ ntaareɛ tuntum wɔ aseɛ. Papa bi gyina wɔn akyi a ɔhyɛ ataareɛ Kɔkɔɔ. Mmaayaa no gyina nwira kakra bi ho. Ebi bɔ duku wɔ wɔn ti. Wɔde ahweneɛ ato wɔn nsa.

Aweneɛ bebree gu nneɛma mu, nneɛma bi nso wɔ toa bi mu a ɛhyehyɛ shelf mu, nwura bebree bobɔ soro hɔ. nneɛma ne bi yɛ blue, bi yɛ yellow na bi yɛ kɔkɔɔ.

Amanfoɔ bi gyinagyina a wɔresa. Koom adeɛ bɔ wɔn koom. Mmarima no nhyɛ ataadeɛ. Mmarima no bi de wɔn nsa asɔ wɔn sisi. Ebi apegyapegya wɔn nsa.

Maame bi te hɔ a nkyɛnse bebree egu n'enim. Ɔbɔ duku kɔkɔɔ ɛna ɔhyɛ ataareɛ yɛlo, okuta adeɛ a ɔde ne nsa ato mu. Bokiti vawolɛte bi si hɔ nom a esua ɛda so.

Ɛmbɛrima nan ɛwɔ ɛdan bi mu. Ɔmo didi, ɔmo te ɛpono bi ho. Baako ate eduane a ɔde hyɛ n'enum. Ɔhyɛ spɛtakels ɛna ɔhyɛ ataareɛ blu. Nsuo esi ɔpono ne so.

Mmaayewa bi gyina stage so resa. Wɔrebɔ twene mu. Baako hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ, ɛna duku bɔ ne ti. Baako hyɛ atadeɛ blue. Wɔnhyɛ mpaboa.

Amamfoɔ bebree wɔ abɔnten, hyɛn bi si wɔn nkyɛn. Akwadaa bi gyina papa bi anim. Papa no hyɛ ataadeɛ tuntum. Obi nso de adeɛ ɛrema akwadaa no. Yɛatwerɛ ade ne so VVC motos.

Ɛhyɛn bi si hɔ a asɛe. Ɛhyɛn baako bi nso si kyɛn a ɛyɛ kɔkɔɔ. Wɔatwerɛ ɛhyɛn no so fire. Amanfoɔ bebree gyina ahyɛn no a asɛe no ho. Ɛbi hyehyɛ ɛkyɛ yellow.

Obi hyɛ ataadeɛ tuntum a okita microphone, obi nso hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ a wapagya ne nsa, wɔde ade abɔ wɔn hwene. Baako hyɛ spectacles. Nkwadaa bebree wɔ hɔ. bi hyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ na bi hyɛ ataadeɛ fitaa.

Microphones bebree esisi pono bi so, amamfo bebree gyina pono akyi a wɔkita cameras, bi hyɛ jacket, bi nso de ade abɔ wɔn ti.

Ɛdan beberee ɛwɔ nsuo n'ano. Lɔre kwan ɛwɔ ɛdan no ntam. Ɛdan ne nkyɛn ɛyɛ kurukuwa. Y'apenti ɛdan no ho fitaa. Ɛdan ketwa bi ɛhyɛ ɛdan kɛseɛ ne mu.

Mmaayewa nnan nenam solar panel ho. Nwura ne nnua wɔ hɔ. Efie bi nso a wɔapenti no green wɔ hɔ. Mmaayewa no bi bobɔ duku. Ɛbi nso hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ.

Amanfoɔ bebree wɔ dan tenten bi mu. Ebi gyinagyina hɔ, ɛnna ebi renantenante. Dan no ho yɛ Golden. Mmame bi de bag abɔ ne mu. Ɔhyɛ atareɛ tuntum. Obi gyina n'anim a wapagya ne nsa.

Amanfoɔ bebree ɛtete dwom. Baako ɛte baskɛt rɛd so. Baako hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. Akutu esi baako anim. Ɛtua griin a nsuo wom ɛwɔ hɔ.

Mbaayewa nan bi egyina hɔ, miɛnsa yɛ nkwalaa. Ɔmo hyɛ ntaareɛ kɔkɔɔ, ɛhyɛn bebree esisi wɔmo ekyi, ndua bebree nso ɛwɔ hɔ. Baako asɔ ne sisi.

Amamfo bebree gyinagyina hɔ a hyɛn si hɔn mfimfin, hyɛn no yɛ green, bi kita phone a wɔretwa hyɛn no, bi hyɛ ataadeɛ tuntum, obi kita adeɛ kɔkɔɔ a ogyina wɔn akyi.

Amanfoɔ nnan te moto so. Baako de ne nsa asɔ moto no mu. Baako hyɛ helmet. Baako hyɛ atareɛ kɔkɔɔ. Hyɛn kɔkɔɔ bi nso retwam.

Mmarima mmienu te hɔnom, wɔhyɛ singlet, ntoma bebree atwa wɔn ho ahyia, nkonnwa si hɔnom, nhoma yellow wɔ hɔnom, nhoma fitaa nso wɔ hɔnom.

Maame bi gyina microphone akyi a ɔreto nnwom. Duku bɔ ne ti. Amanfoɔ bebree te hɔ a wɔrebɔ dwetae. Speakers bebree si wɔn anim.

Amanfoɔ nnum bi wɔ dan bi ho. Candle sisi apono bi so. Candle no bi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ tuntum, ɛnna ebi yɛ green. Ebi hyehyɛ ntareɛ blue. Baako kita ahoma.

Mberantiɛ bebree ɛwɔ nwura mu. Nwura bebree etwa wɔn ho ehyia, baako gyina hɔ a ɔnhyɛ ataareɛ okita tuo. Mbowa bebree ɛnenam wɔmo ho, ebi tete fɔm a wɔnom hyɛ walɛntenbut.

Ɛhyɛn kɛseɛ bi esi hɔ nom. Mmɛrima mmienu ɛhyɛ ɛhyɛn n'ase. Wɔmo hyɛ ataareɛ ɔring. Ɔmo hyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ. Baako de adeɛ abɔ n'aso. Baako ekita nhoma.

Mmayewa bi rehwɛ adeɛ. Ebi hyehyɛ kyɛ a ɛyɛ brown. Ebi nso kita bag. Baako kita bag kɔkɔɔ. Ebi hyɛ shoe, ɛnna ɔhyɛ aseɛ brown. Papa bi gyina hɔ a ɔkita adeɛ.

Amanfoɔ nenam ɛhyɛn no ho a wɔretwam. Trafiɔ light bi wɔ hɔ a asɔ green. Papa bi hyɛ gyakɛn gyina kwan no nkyɛn. Obi nso hyɛ blue a okita bottle.

Amamfoɔ bebree wɔ fie bi mu, yɛapeenti fie no blue, bi hyɛ ataare brown, bokiti si ne nkyɛn, kyɛnse si gya so, nnua hyɛ gya no ase, dadesɛn bi nso si gya ne nkyɛn.

Maame bi tse hɔ a ɔbɔ duku, nkwadaa bebree gyinagyina n’anim, akwadaa baako hyɛ ataadeɛ yellow a adeɛ wɔ n’anim. Maame no ɛrete aduane bi agu cup bi mu.

Mmeranteɛ mmienu te hɔ, baako hyɛ ataare fitaa, okura sika wɔ ne nsamu, ɔhyɛ watch, phone gu pono ne so. Baako nso te pono ne nkyɛn, kɔkɔɔ wɔ n’ataare ne mu.

Obi gyina hɔ a wɔabobɔ ne nsa. Ɔhyɛ atareɛ orange. Nkraman bebree nenam ne nkyɛn. Wɔde adeɛ tuntum abɔ ne hwene na ɔhyɛ kyɛ tuntum. Amanfoɔ bebree firi n'akyi reba.

Mmoa bebree atwa nsuo no ho ahyia, ɛhyɛn bi si nsu no nkyɛn. Ɔsono bi gyina dua bi ase. Nnua bebree atwa nsuo no ho ahyia. Nnua no bi awuwu. Mmoa no renom nsuo no.

Ahyɛn mmeɛnsa bi retwa mu. Ɛhyɛn baako bi yɛ green, ɛna yellow wɔ mu. Amanfoɔ ti ɛhyɛ no mu. Obi te wheel chair mu na obi gyina n'akyi a ɔretwi no.

Ɛmbowa ɛwɔ nwura ne mu. Baako egyina adeɛ so, baako ebutu adeɛ ne so, baako ɛda nwura ne mu. Nwura no dɔɔso ɛna ɛyɛ grin, nwura ne bi ɛyɛ berawn.

Mmaayewa mmiensa bi hyɛ ataareɛ fitaa. Baako kita bag a ɛyɛ blue. Wɔrenante ba. Ɛdan kɛseɛ bi si wɔn akyi. Amanfoɔ bebree nenam dan no ho.

Mmorɔfo foɔ bi wɔ dan bi mu. Wɔhyɛ ntadeɛ fitaa. Baako kita aboduaba a ayɛ te sɛ nipa. Ɔrekyerɛ wɔn adeɛ wɔ so. Baako de ne nsa rekyerɛ aboduaba no. ne tirinwi yɛ yellow.

Amanfoɔ bi redua adeɛ wɔ fam. Baako koto, ɔhyɛ atadeɛ yellow. Ɔde adeɛ abɔ ne hwene. Ɔhyɛ adeɛ fitaa wɔ ne nsa. Baako hyɛ atadeɛ green a adeɛ fitaa bɔ ne nsa.

Amanfoɔ bi ɛwɔ ɛdan bi mu. Ɔmo de adeɛ abɔ wɔn hwene. Adeɛ griin ɛbɔ wɔn ti. Ebi hyɛ n'atareɛ griin. Ɔmo gyina gyina hɔ. Adeɛ bi bɔ soro hɔ a y'atwerɛ so bɛstold. Adeɛ no yɛ fitaa.

Mmarima bebree tete fam, wɔde ntoma abɔ wɔn mu, nkanea bebree wɔ hɔ, aboduaba bi si soro hɔnom, wɔde ntoma kɔkɔɔ abɔ wɔn mu. Wɔadane wɔn mu.

Ɛhyɛn kɛseɛ bi si hɔ. Ɛhyɛn no nkyɛn yɛ kɔkɔɔ. Ɛhyɛn no ankasa yɛ fitaa. Wɔatwerɛ so Omini airpot international. Amanfoɔ bebree gyina ɛhyɛn no nkyɛn. Baako hyɛ atadeɛ blue. Baako hyɛ kyɛ.